Waa armaajo wayn oo muraayad leh, qeybta geeska oo albaabka ah waxay ku leeyahay qeyb yar oo madow, kalarkeedu waa shaax cadeys ah. Sariirta go ayaa kufidsan fadhi madow ayaa agyaalo iyo labo barkin.